Zino nuuni nuuna kooshidabaa giyaappe shaamana giidi tanaara heezzu naati giyaa biishin issi qantta meray zo"o giidido keehi lo"iyaa kaamiyoo kalettiyaage eqqi naagidi nuuna ekki epiis.

Nuuni zino tammanne naa'u saatiyan kawuwaa mii simmidi karee shemppanawu gidi kiyiyo saatiyan issi zo'o makiniyaa iyokka qassi geesay qantta gididora pudde liiqa timirttee keettape ha baggi yiyaaro beida.

Nu heeran issi Abbeba giyo wodalla na'ay diyagee bassi koshshiya kane koshshaa kunttana giidi haaho sohuwa biidaagee keehi sahettidi guyye simmiis.

Zino nuuni, ta ishshaaranne tanaara qassi ta miriyyara heezzay giyaa biiyo wode issi wodalla na'iyaa ba huuphiya duge yedadda qassi banakka keehi giigissidaara nuukko gakkaasu.

issi wollayttatto maxaafaa luxxisiyaara qassi akka adussa malkiyaa karetta luxisanchiyaa kifiliyaa gelaydda dawus. qassi tamare naatikka penggen eqqidaagee a yiyoogaa be'idi kifiliyaa geelidi doosona.

Taani zino qeera galla Markkato giya baada taana keehippe amoydde takkida issi heezzu shaa'u birra ekkiya miyye maata malke gidido keehippe xoqqa caamma shammas.

Zino taan ta miriyaara giya bayda diishin issi gela"o na'iyaa nuna hemettada guuyeppe gakkidaara huuphiyaa duge yedadda keehi nuna amoyaasu. Yaatin O kaalidi kaalidi shitay nuuyo siriyaa xukkin ubba guye atti bayda.

Taani ha laytti ta naa'antto bakaa timirttiya onggidoogappe nsintta baggan ta bayra ishay jimman de'iyaagaakko baada yani akka madaydda taayookka koshiyaba a achappe demmana gaada qopays.

Hachchi nu wolaytta sodo yunberesttiyan tamaare naatu qumma muusa xeeliyagan ooratta azazuwaa keessidosona. Hegeekka tamaare naatussi qumma muussa sirattay giganadan.

ha giddon Wolaytta Soodo Yunversityiyan ubba deppartimentiyaape tohuwa kaassa luxidda naata shiishshidi doomiyoge erettis.

Taani zino omarssa saatiyan soo biyode tappe heezzantto kaaloy ishay ichchashantto kifiliyan tamaariyaga hisaabiyaa maxaafaa bolla gatse zo'o gididoga ekada xeeliyowode garssay etasi naabbanawu injjetees.

Issi issi sohuwaan hanotatti keehippe asassi injjetidoogappe denddidaagan asaa ooday keehippe gujjanaadan oottoosona. Hegeetikka carkkuwaa kattaa mokettaa hegaanne hegaa malatiyaageta.

Taayo issi Abita giyo aawa ishsha na'ay keehippe arssay qantta lo'iyaage, bayshshanttu ubaa giddon kaalo gididaage, hanno gakkanawukka kuttota hara giyaappe ehidi bayziyoggan erettes.

Toophphiyaan issi issi sohuwaan haanno gakkanashin dumma dumma kaawoy asaa naatussi kane koshshaa kunttana giidi micciyoo oosoti gakkibenagappe dendidagaan daro asati haattaassi giidin oogiyaassi giidin haanno gakkanawu keehi barchettoosona.

kase wode asay darotoo issippe tukkiyaa heeran xeessetidi uyanawukka injjetiyaa issi kutti usuppunaa laappunaa ekkiyaa oydee ubba keettanikka de'ees. gidoshin ha'i wodee diccidoogappe dendidoogan soofaa giyoo shuggiyaa oydee de'ees.

Nu timirtte keettaan wolaytta sooddo unbberssttiyan naa"u sha'anne tammanne issiini maarotettaa layttan nu kawoy Abi tokkiddo puute hano gakkanawukka hegaa kenaa diccidi woggaa gidibeenna.

Tayoo aawaa ishshaa machchiyaa de'iyara keehippe xoqqa kifiliyaa taamirida asa. Akka assi hegaappe denddigaagan meexili naa"u attuma naatanne issi maacca na'iyoo yeelada eta keehippe murutissada diichchawus.

Qeeraa galla taani xomoosana gaada soo biyo wode hachchi oyddu giyaappe kase tokkido boynay ha giddon iray bukkidaagaa be'idi issoynne attennan caaridi kiyiis.

Kase wode nu son nusoo aayyiya gidin michchiya gidin tankka ta ishanttiikka aayiyaanne michchiya xayido wodiyankka gidin tamaa punniyoogan kattaa katteettes. Gido shin ha'i wodee diccidaagan istoobbiya giyo maashshiine yiidaagan katteettes.

nu heeran issi abbeba giyo meraarakka keehi puulanchchay geesaaka keehippe adussay hachchi naa"u layttappe kase awaashsho biidagee ha'i wode simmiis.

Nu shooron issi Gorgiisa giyo gooshshanchchaa gaden A darkkon de'iyaa gagabisaa asay daro wode xeessay saakkiko yiidi eekkidi xallettettawu maadettees.

Tayo issi bayraa michchiyaa dei'ayara timirttiyaka tamaarawusu. Qassi timirtte saatiyappe karera giyan daro zal'iya timatimiyaa, mangguwaa h.h.m shiishada zal'awusu.

Dumma dumma alamiyan asay issoy issuwara qofaa laamanawu go'ettiyo miishshatuppe issoy odi bessa, hegeekka ha'i wodiyan qassi darottoo issi sohoppe hara sohuwa qofaa elle gattanawu maaddees.

Nuson taappe kaalo ishay de'iyagee ba oyqiddo silkiya bollan darottoo dumma dumma alamiya yettaa hegettikka qassi Etoophphiyaga gidennan karen giggidaageta caannissiyogan siyees.

Nu heeraan maskaramo giyo issi yelaga na'iya ba ussuppun agina tekinikina mooyaa giyo timirttiyo wurssidogaappe denddidaagan macca naatu huphphiya tokkossiyo masaaretta kawoy immis.

Nu biittan hobichchan issi quna giyo heeray de'iyaagee keehiippe gelanne kessa woikko sitti woykko miccettibeena soho gididoogaappe dendidaagan asay gelanawunne kiyanawu keehi wayssees.

Hagaappe kase wode gaxariyan gidin kataman asayi kattaa wottidi maamaassi lasttiyiqiyappe paapirkkan oosettida sayiniya go"ettoosona. Gido shin ha"i wodee diccidoogaappe denddidaagan birataappe oosettida qassikka malkkee bootta mulxxa gidido keehippe lo'iya sayinee de"es.

La hagee ayba palabee! Itoophphiyaa asaa qooday naa"u layttappe kaseegan ha layttaagaa be'iyoo wode keehippe dummati uttiis. Asaa qooday awa gakkanawu diiccidi dii? hagaadan biiko awa gakkanawu dii? hagee keehippe yaashiyaaba.

Taani zino timirtte keettaappe simmada nu gaden zillaytti tokkido santtay iraa be'idi keehippe dalqqi dalqqes.

Kase wode koyro kifiliyappe biidi oyddantta kifiliya gakkanawu de'iyaa tamaare naatussi immetiya maaxafay ubbaasikka issuwaa qassi ikka bolla baggay maata malkke gidida maxaafa, gidoshin ha''i dummatees.

zino abari giya cammaa shamana giidi biyoode caammaa i oyqqidoogee kofoniyaa qassi ayoo meraykka bootta. yaatidagaa shaammis.

Asay dumma sohuwan de'idi issoy issuwaara qofa laamanawu go''ettiyo silkke qommotuppe issuwaa gidya ekestijiyaa giyo miyyiya maata malkke silkke ha'i wode darottoo giyan beettena.

Nusoo aaway taani timmirtte keettaa yiyowode keehippe xoqqu giida inddan zin"iis. Ha'i taani timmirtte keettaappe soo yiyode he alggay injjettenna giidi ooratta gelssiddooge qassi keehippe inje.

Taani zino nu timirtte keettan tohuwa kuwaasiyaa cittan mazgabettada qassi etayo koshshiyaa woykko citaassi koshshiyaa peeriyaakka peeraas.

Zino nu heeran naa'u yelaga naati issoy issuwaape silkkiyaa boggidoogaa gaasuwan walassa kessidaageeta naa'aakka xaacee yiidi qasho keettaa ekkidi biis.

Yunbberssitya geliyo penggiyappe kare baggara loyttidi huuphiyaa qanxxiyagee de''ees. Ikka qassi zino ta huuphiyaa qanxxissanaw biyo wode huuphiyaa qanxxiyo gatiya gujjiis.

Zino woga galla taan kaapiyaan kattaa maada kiyiyyo wode sa'ay woossa keettassi keehippe po'idoogappe denddidaagan ha'i wode yiida keehippe woxxiyaa minibaasiyo giyo maakineni baassi

Nu soo aayyiya keehippe wossiyo keettayo mishshetawusu. Qassi naatikka woggaa galla woossiyo keettaa baana xaykko keehippe yilotiyoogan naata soon peeshshuku, baayyokka pe'ukku.

Asaa naati issi sohuwappe hara sohuwa dumma dumma gaasotun baqatoosona, leemissuwa ekkiyaba gidikko banttana pashikkissanawu, bantta Kane koshshaa kunttanawunne qassi bantta de'iyo sohuwa muleera laamanawukka baqatoosona.

Nu heeran issi keehippe asay coratidi geliyo Ababach tukke keettay de'iiyaagee hagaappe kase wode darotoo gabbiya immes dhin A moridoogappe denddidaaga ha'i asay geletta agiggiis.

nuuni zino wogaa gala qashetida asatussi woosana giidi maaramiya biidi issi takissiyo giyo ola bagay maata mala giodiddo ha'i wodee yiida makiina qommotuppe issuwa gidiyaara qassi akka keehi elelliyarin biida.

Hachchi ichchashu layttappe kase wodiyan nu so aawasi issi keehi malanchetidi hiilanchchaa kushiyan giigida afalappe oosettida xibiquwa giyo maayoy de'ees. gidoshin ha"i baa.

Nu timirtte keettan nuuni zino kifiliyaappe tamaaridi kiyishin naa'antto galassi astamaretussi shiiqqoy de'iyoogaa timirtte keettaa waana gadaway erissiis.

Nusoo away darottoo nu heeran de'iya gadiya ootiya woykko goshshanchchatu giddoppe erettida goshshanchcha. Ikka qassi darotoo dossiyoy gadiya keehi goyidi qassi goyettida sohuwa boyyiya tokkees.

Issi issi heerati keehiippe miccettidi qassi asay gelanawu kiyanawu injjettidi daro dumma duumma mitatun doodettidi keehiippe xeelanawukka qasi geeshsha carkkoy diyogankka keehiippe injjetoosona. Hegeetuppe issuwa ekkiyaabaa gidikko nu heeraa.

Taani zino heeraa biyoode heezzu saminttappe kase gaden zerettida badalaa puutiyaa iray ha giddon bukkidagaa be'idi dalqqi dalqqiyaagaa be'ada ayba ufayttidaana.

hachchi tammu layittappe kase daro wode asaassi odobessay go'aa immiiddi takkidaagee konkkaa telebzhiine giidooge da'ees. gidoshin ha"i qassi i laamettidi paana telebzhiine giidoogee yiidaagee keehippe lo'ees.

Wolaytta sodo ambban beni wodeesappe doommidi asay baajaajiya go'ettishin qassi ha'i mata wodetuppe doommidi gelida takisee qopposaa elle gattiyage tana ayiba lo'i!

Aymaloy ba gaden hachchi heezzu giyaappe kase zerido wohee hanno gakknawu kiyyi beenashin zino giddon iray bukkidoogappe denddidaagan issoy attennan wuridi caaridaagaa taani zino be'aas.

ha laytti itoophiyan hidaariyan shiiqida naqaashsha maaradan itoophiyaa asaa qodaaranne kare biitta asaa americaa asaa qoodara gedariiyoo wode itoophiyaa asaa qoday amerikka asaa qoodappe heezza cachcha naa''u millooniyaan darees.

dumma dumma yuniberesttetun haattay keehippe waayisses. gidoshin taani yunibersttiyaa yoosappe doommada hegaa keena haattaan waayettada erikke.

Nuuni zino isiliminnaa haymanotiyaa kalliyaageti bonchchiyoo baaliyaan yunbersttiyaa giddon giigida gibizhaa giddon uyanawu shiiqida ushshaappe taani uyidoogee issi lo"iyaa ispiraytiyaa giyoo ushshaa.

Abbebee zino issi asappe tal"i ekkido acoy bana keehi toollidoogaappe denddidaagan baayyo de'iya issi adussa zaafiya bayzzidi acuwa qanxxiis.

Zino nuuni Abbebeera gallassaappe hosppun saatiyan matsaafaa nabbabi simmidi gade giddo biyode etaagaa gaden zaytoonee herxxexxi teeridaagaappe miiddi uttidi saatiya aattida.

Issi adussa yelaga na"ayi ispporttiya oottidi ispportte keettaappe kiyiiddi diyagee keehi cawattidaaga zino taani be"aas.

Tan hachchi galla ta aaye michchiyo xomoosana gaada biyo wode kase baayyo de'iya qorqoro keettaa kolada qassi ha"i ooratta keexxidoogaa bolli miyyiyara shuchchakka qashissidoogee keehippe lo''ees.

nusoo aaway zillayitti balgguwan daro madaabbariyaa yuuriyaanne qassi harabatakka miizzaa oshaa gujjidi tokkido zaafiyaa puutee zino taani baada xeelliyo wodee keehippe dicciis.

wolaytta moottan arakka ambban keehippe corattida mittati de'iyo issi puulattida heeray de'ees. he heeran de'iyaa mittaa qommoti qoodanaw keehippe coratidoosna. hegappe denddidaagan heeray keehi puulati uttiis.

Taani zino laybiraariyan ttada omarssi nababishin tana meegoy issin qassi ta shempiyosaa yada ta boota caamaa wotada garssaara kalssiya wotada biidaagaa tohuwa megiyaage agiigis.

Kase wode asay keehippe malanchchatida keettaa biidi kataman demikkoppe attin gaxariyan demenna gidoshin ha'i gaxariyankka keehippe shuchchan gimbetidi keexettees.

nuugaa heeran hagaaappe kase wode hachi oyddu layttappe woykko heezzu layttappe kase ubba asaasikka issi mala qorqoro keettay de'ees. gidoshin ha'i qassi issooti issooti banttaagaa shuchchan denttissoosona.

Nu itoophphiyaa wogaa maran kase wode melese toophphiyaa kaalettiyode ba kawotettan kesido higiyadan asa yeletta qooday teqetena mala gidogappe denddidagan hano wode kare biittatugara xeeliyode keehippe daro.

Kase wode taani na'atettan de'ayidda koyiro kifiliyappe biidi laappuntta gakkanaashinkka nuyyo de'iya katamaa giddon keehippe shonkkoruwa qanxxiyogen erettayis.

Zino nuuni issi ichchashu tamaaretuura wuxxeete moorettidaagaa giigissana giidi rejisteraale biiruwa biyo wode keehippe injjetido oydiyan uttida halaafee nuna wuxxeetiya giigissis.

nu soo aawaa ishay darotton wolayttan bonchettiya dumma dumma baalatun ba wogaa maayuwa maayidi bonchees.

Asayi kataman gidin gaxariyan darotoo haattaa uyanaassi go"ettiyo birataappe oosettida liikeenee qaadadan asa kushiyappe sa"an wodhdhikko keehi waassidi asaa daganttes.

Taassi issi oyddu oyddu aginaappe issitoo naa'u maraa yeliya keehi adussa dorssiya de'iyaro timirtte keettaappe shemppo wodiyan wodiyan baada keehiippe o xomoosayssi qassi heemmayssi.

Zino taanu heezzu giyaasappe doommada go'ettayda de'iyo issi biike biire diyaagee kiisiyan waannikko hani poridi qanxxettidi tana nababishin tana keehiippe wayssidaagaa qaatta qaatta besada go'ettaasi.

Nu heeran hagaappe kase wode daro asaassi keettay buuxxay woykko maatan bolaara kamettidi garsaara irzzo meran keexettida keettay dees, gidoshi ha'i ubaassikka qorqqoroy dees.

Ta bayra michchesi naa"u macca naatinne issi attuma na'ay de"oosona. Qassi iyookka halchchoy eta loytta muruttisa diichchada lo"o darajaa gaattana gaada qoppiyoogappe attin hara naata eta bollaan gujjike giyoogaa.

Wolaytta sodo katamaa tohuwa kuwaasiya kaa'iya yelaga naatussi issuwassi issuwaassi eta malaya bollan etayyo eta kaa'iyo citaa malaatay de'es.

Zino tanaaranne ta michcheera naa"ay giyaa biishin issi qeeriya keehippe puulattada qassi huuphiya duge yeddada in gayittanawu yiyaaro be'ida.

Kase wode taani giyaa baydda darotoo baajjajiyan bays shin zino sa'aa guuttaa son poo'isada kiyidoogaappe denddidaagan qassi baajaajeekka xayin takissiyan baas.

Taani haachchi heezzu layttappe kase shaammido issi tekinoo giyoo wodee ehiido ismartte silkkee haano gakkanawu tanaara de'iyaagee ha'i guutaa wolqqay wuridoogappe dendidaagan tana wayisees.

Taani zino keehippe diiccida ta huuphphiyaasi garssa baggaa muleera muluxxissa qanxxissa simmada qassi pude baggappekka qassi ekissada a bollaani bootta qalamiyaa tiyissidoogee keehippe lo"ees.

zino nu timirtte keettan pharmaacsiyanne meediisinita tamaaretti timirtte keettaa koyro gelidoogaa waana yunburusttiya yeddidi otona yunburestiya baanadan etassi qonccisoy immetiis.

Nu heeran parmaasiya giyogee woykko asaa naatu harggiyaassi koshiya xalee bayzzettiyo payatettaa eqotay zino laappun saatiyan asaa naatussi go"aa immiyogaa doommiis.

nusooni issi waacca giyo malkkiya caccara sinttan qassi boottay de'iyo booray de'ees, ha booraykka qassi goshshaa goyiyoogan nuuyo daro go'aa immees.

Darotoo taani kawaa ma siimmada asteeri soon tukkiyaa uyays. Aysi giyaaba gidikko i soon oossettiyaa tukkee keehippe caaddiyaanne uyanawukka keehippe mal"iyaa tuukke.

Ha'i taani ha layttaa timirttiyaa wurssa simmada qadaadan ta miireti biyaaba gidikko etaara issippe issi sohuwaa baada tayoo koshshiyaaba demmada yaana. Hegeekka qassi miishshaa gidin woy haraba.

Nuuni wolaytta sodo yunburushiyaa tamaariyaa naati ha laytti naa"u sha"anne tammanne laappun marotettaa layttaa koyro bakkaa wurssidi neecci saare naashinale parkkiyaa xoomosana giidi biidi he sohuwaan daro woraa meedosata be'ida.

Hai wode nu Etoophiyanvtamanne usuppun kililetussikka etasi eta oonatettaa qonccisiya banddiray dees. Gidoshin hai qasi nuugee kaseegaappe dummatiis.

Zino warbiira giyo heeran asa ubbay kase bantta mittaappe giigida keettaa qolidi ha'i qassi shuchchan giggissidoosona.

Nu heeran issi alemaayo abbebe giyoogee meraakka keehi arssa qassi geessaakka keeehi addussa yaatidaagee yaa'an gidin dumma dumma shiiqo sohotun keehippe biddiyogan erettees,,

Al"ida bakkaan taani shemppana gaada soo biyoode nu heeran issi aymal giyoogee boynaa tokkidoogee ha giddon iray bukkidaagaa be'idi issoynne attenan caaridaagaa keehippe malaalettays. ubbayka caariis.

zino hobichcha shuchchan qabaliya giddon de'iya shaara maccasatussi issi zo'o woraqatan xaafettida erissoy eti saaminttan saminttan yiidi bantta payatettaa xeelettanaadan kiyidaaga be'aas.

Nu heeran issi almayoossi issi wogga karetta gooshshaa boray de'iyaagee goshshaasi giidi i ekkidi biishshin keehi a qayccidi oliis. Hegaappe dandidaagan daruwaa ha'i saahettiidi de'ees.

Taani naatettaappe doomadakka ta wosiyo keettaassi keehippe mishetays, qassikka ta woosiyo keettaa asi bochana malakka koyikke asaagaakka bochikke hegaappe denddidaagan asaara siiqetada days.

taani zilaytta yunbberssitiya yaayyida tokkido mangguwa puutee keehipe diccidaaga zin koyro bakkaa timirttiyaa wurssada soo baada be'as.

Taani zino giyaa baada issi keehippe lo"iyaa shuraabiyaa qassi asikka malkee zo"o gididoogaa kushshiyaaka qassi adussaa shaammada yaas.

Taassi issi bayra michchiyaa de'iyaara qassika huuphphe iigee keehippe aduussa. yiidi shaayan dees. yaatidi oottidaaga mule gallaaka qaachuku yeddada hemeetawus. hegaappe denddigaan darotoo tanaara ooyettawus.

Nussoon issi keehiippe malanchchettidi giigida tukkiyaa uyiidi usuppunaanne hegaappe bolla asay uttidi issippe shemppiyonne qassi tukkiya uyiyo oydee de'ees.

Itoophphiyaan gidi alamiyaan asay keehippe bonchchiyoo layttan layttan kumetta bonchchettiyaa baaleti de"oosona. hegeetuppe issoy ufaysaa baalaa. Hegaa nusoo aaway qassi keehippe lo"ida hanotaan maayidi bonchchees.

Wolayttan wodee ehiido woykko zaammana keetattupe issuwaa gidiyaa qorqqoro keettay wolayttan gidinkka hara sohuwaan go"aa immidi de'iyoogan erettes.

Nuuni issi sohuwaa xoommosona giidi biyoo wode he sohuwaan karootiyaa puutee keehippe diiccidi qassi unkkuwaakka yeedidaaga be'idi appeissuwaa issuwaa ekkidi miida.

nu timirte keettan sooshiyal laybireeriyappe guye bagaara de'iya manggoy de'iyagge keehin mulqaqqidi ayffi uttiis.

Hobichcha amban kaatolikke woossiyo keettaa kaalettiya issi Abebe Cora giyo qantta bitanee de'iyagee tanaara zino giyaa hordofidi biidi gayttidaaga keehippe sarotada sarotetaabaa oychchidoogee taayo hanetiyaba odiis.

Zino nu qabaliyan yelaga naati bantta kandduwa naagana mala etassi issi zo"o worqqatan boottaa qalamiya xaafidi seeraa kessiddosona.

Nu heeran issi Shankka Hiddota giyo keehippe malkkiyakka lo'iya qassi geessaa qantta gidiya bitanee qaalihiwote woossiyo keettaa beni wodeasppe doommidi hano gakkanawukks kaalettiidi de'ees.

Naatettan taani timmirtte keettaappe simmiyode nu soo saa emeriyaa oottiyoogan woykko emere giddon de'iyaa darkko kattata bull'iyogan oosuwan maaddays.

Taani hamuusa galla soo biyo wode heeraa asay issoy issoy ba darkkon de'iya dumma dumma heeraa puulayiyaa mittaa qommota immidi heeraa puulayanaassi keehippe baaxetidosona.